Naa mini o nyaangi n ʒiya ŋo o ʒimi ni salo niraba maa n ʒinʒiya maa bi mii galisiya ka bi to lɛm tuuta gbubi ʒinʒiya ka sagbana bɛ zuɣusaa

Loori kara dibata n ʒɛya ŋo bi gbirila boɣa ka toori tankpaɣu zaɣ yinga maa koritila tankpari maa niŋdi Loori nimaayi maa ni ka boɣa titali ni ka bi bɛ

Paɣa n ʒi daangi ni o duɣurimi o chimdila waagashe o ʒila dikpuni sabinli gbuni ka niɛma ʒɛnʒɛya waagashe maa ka o chim yaa pa maa ka di tamya

Salin gbiribi n ʒiya ŋo ninsal nim n nyɛba ka bi ʒiya ka loori karili din gbiri tingbanni ʒɛya ka tankpaɣu mini ko biɛri dondoya

Paɣa ŋo koharila chinchina chinchina balibu kam bɛ dinni o yɛla liiga ʒiɛ ka do n jɛliya ka wuɣi o boɣu zuɣusaa

Salin gbiribi n laɣam kpɛ maa bi nyɛla paɣaba ni dabba ka ŋmana ʒɛnʒɛya ka tankpaɣu ku galisi punpuya ka ko biɛri tiɛ doya luɣuli kam ka bi gbibi kuya mini binyɛra